Ebyokulya ebitundibwa ng'era biteekeddwako obulungi n'emiwendo gyabyo era birabika bulungi binyirira!

Abaana abazannya ng'era waliko n'engoye eziwanikiddwa waggulu ku muguwa naye nga bali basatu.

Ennyanja eteese obulungi era nga waliwo ekigulumu mu yo nga kulinga okuyimiriddeko omuntu.

Abantu nga balinga abalina kye basika mu nnyanja era nga bakye bakyetegereza engeri gye kivaayo.

Abakyala nga beetisse enku nga batambula baddayo ewaka basibye bulungi ensekese z'enku omu ayambadde empale.

Ekkubo nga liyita mu ddungu era teriiyo mayumba okuggyako emiti.

Ekimuli ekirabise obulungi era nga kyetadde, n'enjuki ekiguddeko era erabika eringa ekiggyamu omubisi gwakyo.

Ekimuli ekirabise obulungi ng'era kirabika kyetadde, ekisikirizza n'enjuki okukigwako.

Enjuki nga ziri wamu; ziri ku lubaawo era zirabika zirina kye zi kye ziri mu kunuuna.

Omukyala ali ku mudaala ogutunda ebyokulya wamu n'ebivaavava, ekiteeberezebwa okuli nga doodo, nakati n'ebbugga.

Emmotoka etikkiddwako emmere ey'amatooke era eyimiriddwako omwami akutte ebyu...

Ekimuli ekiri mu ekiri mu langi eya kakobe kirabise bulungi era kiriko n'enjuki ekisemberedde.

E enkoko eri ku kyuma eri mu langi eya lujumba.

Omukyala alina obukomo ku mukono era nga yeesibye n'ekitambaala ku mutwe ng'aweese n'omwana ayeebase.

Omukyala ayigiriza omwana okunaaba mu ngalo. Era n'omwana akola ekyo omukyala ky'amulagira.

Abakyala nga bangiko nga basibye n'ebijolobera mu bulago, balina ne bannaabwe abaweese abaana ku migongo.

Omukyala atadde amatooke ku kkubo era aliraanye omudaala, asibye n'akatambaala ku mutwe.

Ebyuma bya kalimagezi nga bikozesebwa mu ssamba ly'ebime ly'ebimera ng'era byonna biri mu kukozesebwa.

Eggaali y'omukka etambula era nga mmaaso gaayo amataala gaayo gaaka.

Abantu abatambula nga beetisse ebidomola ku mitwe gyabwe, ng'era bakulembeddwamu n'alina akagaali naye ng'ataddeko ekidomola ku ggaali.

Omuntu akutte ekisasala ekiriko enjuki ng'era kyolesebwa eri abalala, n'enjuki nga kweziri.

Kyeruppe nga yeesabise bulungi ng'alina ekyuma kikalimagezi ng'alabika alina bye yeekebejja ye ng'omu.

Omwami ng'alina ky'ava okukuula mu mazzi agalimu ettosi era ng'agenda abisiba mu bi... mu mu bi... mu matu.

Ente nga zisibiddwa ku miguwa. Emiguwa gye batadde mu mayembe era emabega waazo nga waliyo ebitooke era ne mu mbiriizi zaazo nga mulimu nga waliko enkoko.

Ekizimbe ekirabika obulungi ng'era kyetooloddwa emiti, nga lirabika ng'essinzizo.

Abazannyi bakwataganye wamu era n'omukommonsi wa ffirimbi aliraanye omwami ayambadde ekyambalo ekiri mu langi eya bbululu.